aleepile kpɛbu shee paɣa nyɛla ŋuni nyaɣi bia ka gbubi bini o nuu ni doo nyɛla ŋuni dolisina ni o deei bini ŋɔ paɣa ŋɔ nuu ni aleepile nyɛla din zaya ha ka nyɛ zaɣ' piɛlli

Palli ka bɛ maana nachimba n-ku yɛ bɛ tuma nɛma ka pili zipil' kiɣila m-maani palli paɣ' so nyɛla ŋun ʒi tahili o zuɣuni n-chana

aleepile bila n-zaya ka niriba zaya n-lihiri li paɣa ŋun ye tuma ni nɛma nyɛla ŋun gba zaya pahi n-diri salo ŋɔ alizama

Paɣaba n wori waa bi wuhurila bi kaya ni taada salo nyɛla ban ʒɛya n yuunda cheeni nim ni yɛri nyɛla din bɛ paɣaba ŋɔ nyingoya ni ni bi naba ni

Vuhim shee tihi nyɛla din za kom nangban kpaŋa kuɣusi nyɛla din gba za kom ŋɔ nangban kpaŋa bɛ tila suɣuli ka kuɣusi ŋɔ be suɣuli ŋɔ puuni.

Loori n-zaya ka niriba yirina di puuni loori ŋɔ nyɛla loori piɛlli linjimanima n-zaya n-sɔŋdi niriba ka bɛ yirina.

salima gbibu shee maʒina ka bɛ zaŋ n-gbiri salima bɛ nyɛla ban pili zipil' kiɣila ka ye tuma ni nema maʒina payapaya nyɛla din zaya

linjimanima n-zaya ka silimdoo za bɛ sunsuuni bɛ zaŋla gbaŋ n-tiri silimdoo ŋɔ paɣa nyɛla ŋun gbubi kamara n-zaya ŋmahiri ba

Niriba n-chani doli sochira paɣisara ayi nyɛla ban ʒi gbambihi bɛ zuɣu ni saɣiri nyɛla din do tiŋa ka palli ŋɔ nyɛ din nyɛ tankpaɣu palli

gbaŋŋmariba ni lahibali sabiriba niriba n-laɣim be duu ni kuɣisi nyɛla din gili duu ŋɔ luɣilikam teebuya gba nyɛla din beni

Niriba n-laɣim n-zaya ka wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa bɛ nyɛla ban gba kuli yaai bɛ noya shɛba gbubila foonima ka shɛba gbubi tuuta bibihi.

salo n-kuli za n-zaya tantenima nyɛla din te n-zaya takalɛm kara gba nyɛla din gba te n-zaya jirambiisanima nyɛla din gba beni pahi

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu n mondi saɣim saɣim ŋɔ biɛla duɣu sabinli ni n tam buɣum ni bihi nyɛla ban zaya yuuni paɣa ŋɔ teebuli nyɛla din gba zaya pahi.

Sola panali niriba nyɛla ban tam sola panali ŋɔ zuɣu bɛ nyɛla ban pili zipil'kiɣila sooja doo nyɛla ŋun zaya pahi.

Kom n-doya ka bihi be kom ŋɔ ni n-diɛmda bihi ŋɔ shɛba zala kom ŋɔ puuni ka shɛba mi tuɣi taba n-tamla taba zuɣu

Paɣiba ni dabba n-nyɛ ban ʒi kuɣisi zuɣu bukunima nyɛla din pa bɛ tooni teebuli nyɛla din za bɛ tooni sipiikanima nyɛla din gba kpankpa bɛ noya

Tingbani n gbi ka niraba ʒɛ di puuni ko biɛri nyɛla din biɛni gbambihi gba nyɛla din za n pahi

gbuɣinli n-do soli zuɣu mɔɣu sunsuuni niriba nyɛla ban kpe n-ʒi loori puuni n-lihiri gbuɣinli ŋɔ tihi ni mɔri nyɛla din beni

Kuɣu ʒɛya ka paɣa ʒi di zuɣu teebuli nyɛla din ʒɛ paɣa maa tooni labtop nyɛla din tam teebuli maa zuɣu kolo gba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu paɣamaa yɛla liiga sabinli

Salo n laɣim zaya bɛ zaŋla kuriti n ba palli ka che salo ŋɔ linjima nima nyɛla ban zanzaya marafa nyɛla din biɛni.

salin'gbiribi n-zaya bɛ niŋdila bɛ ni booni shɛli galamsee la kom n-kuli bɔrimi doya ka bɛ siɣi za ko'b́iɛɣu ŋɔ puuni

Kuɣisi n za duu puuni teebuli din nyɛ zaɣ' piɛli din za kuɣi ŋɔ tooni di fɛbihi nyɛla din pa kuɣu ŋɔ zuɣu fulaawaasi nyɛla din ʒɛ duu ŋɔ puuni

jiraafunima m-be mɔɣu sunsuuni loori piɛlli nyɛla din zaya ka niriba be di puuni tihi gba nyɛla din beni nti pahi mɔri

niriba n-laɣim be duu ni lunsi nyɛla din beni timpana gba nyɛla din zaya pahi teebuya zami ka binyɛhiri pa di zuɣu

Duu n lu n daham taabo nim nyɛla din kabisi doya tia nyɛla din biɛni sagbana gba nyɛla din biɛni

yili n-zaya ka niriba za di tooni loori nyɛla din paaki n-zaya mɔri nyɛla din dɔya ka gooni gba beni

Amonkaa n-zaya ka dabbi tam di zuɣu malifa nima nyɛla din gba be ni buletinima nyɛla din gba doya pahi tuuta nim nyɛla bɛ ni gbubi shɛli

teebuli n-zaya ka binyahiri pa di zuɣu alibalisanima nyɛla din pa teebuli ŋɔ zuɣu bihi nyɛla ban kaai n-gili teebuli ŋɔ n-lihira

niriba n-laɣim n-zaya bɛ yɛla neen sabila ka pili zipil' ʒɛhi bɛ shɛba nyɛla ban gbubi taabonima n-wuɣi li zuɣusaa ka sabbunima pampa di zuɣu

Linjimanima n-zaya ka gbubi malifanima daadamanima nyɛla ban gba kaɣi za kpaŋa tɔroko' bila nyɛla din gba beni pahi

baŋdi n-zaya n-tiri niriba fasada zaŋ kpa adiini polo o bela duu puuni jɛma duu puuni ka ye neen'piɛlla

Paɣa n ʒɛya ka gbubi bihi bia yino nyɛla ŋun ʒɛ o ko

Paɣa n ʒɛya o gbubila piɛ bili o nuuni binyahari nyɛla din bɛ piɛbili maa ŋo puuni o lahi nyɛla ŋun ʒi tahapoŋ ka binyahari bɛ tahapoŋ ŋo gba puuni

Ko'biɛɣu n-do soli ni ka niriba nyɛla ban lɔɣiri li tihi nyɛla din gba ka do n-gili ko'biɛɣu ŋɔ ka mɔri gba n-gili li.

Paɣa n ŋmahari waagashe boɣati nyɛla dim ʒɛya waagashe nyɛla din bɛ tahapoŋni n tam boɣati zuɣu kuripooti nyɛla din gba ʒɛya ka silba tam di zuɣu piɛɣu gba nyɛla din bɛni

labitɔpunima n-tam teebuli zuɣu ka niriba ʒi di tooni kpaale nyɛla din gba tam teebuli ŋɔ zuɣu eekɔndiishini nyɛla din yili dikpuni

warinima n za kom gbini ya viɛl----a nyɛla din gba ku zaya m-pahi daadamanim----a nyɛla ban gba zan zaya

Dabba ayi n-ʒaya do’ yino ʒila kuɣu zuɣu ka teegi o bɔɣu ka do’ yino maa zaŋ bini m-piri bɔɣu maa ni o voogi o ʒim

Teebuli n-ʒeya mashina din vihiri binniɛma din tiri dɔr'ti la nyɛla din tam teebuli ŋɔ zuɣu daadamanima gba ʒemi pahi ka ye dɔɣiteniɛma.

Sola panali n do tiŋa dabba nyɛla ban tam di zuɣu ka ye tumani niɛma ka pili zipil'kiɣila din nyɛ zaɣa dozim la yiya nyɛla din zaya .

Kom n doya ka ŋarima bɛ di puuni piɛɣu gba nyɛla din biɛni niraba nyɛla ban bɛ ŋarim ŋo puuni tihi nyɛla din gba biɛni

Ko biɛɣu n doya ka niraba loɣi ko biɛɣu ŋo puuni gbambihi nyɛla din taɣi ko biɛɣu ŋo puuni

Loori n nyɛ sarati niraba nyɛla ban ʒɛya yuunda niɛma nyɛla din bɛ loori ŋɔ zuɣusaa

Teebuli ni kuɣusi n-zaya ka salo ʒi di zuɣu Silimiinsi nyɛla ban beni gbansabinli gba nyɛla ŋun gba ʒini pahi fulaawaasi nyɛla din zanzaya.

Bihi n diɛmdi diɛma bia yino nyɛla ŋun nyaɣi luŋa ka ŋmɛri luŋ ŋo bia ban bala maa nyɛla ban ʒɛ o nyaangi n lihiro paɣa nyɛla ŋun gba zaa ʒɛ o nyaangi pahi

dabba ayi n-dabiya do' yino nyɛla ŋun gbubi kurigu bini ka di tam shɛli zuɣu loori nyɛĺa din gba zaya

ko' biɛɣu n-do soli zuɣu ya nyɛla din za m-baɣi ko' biɛɣu ŋɔ salo nyɛla ban zaya ha n-gba yiuuni ko' biɛɣu ŋɔ

paɣaba ayi n-duɣira paɣa yino nyɛla ŋun ʒia kuɣu zuɣu ka yino mi kuriya ŋmana nyɛla din kuli te bɛ shee ni daanŋa nyɛla din zaya ka binyahiri tam di zuɣu

yili ni koba n-zaya ka binyɛhiri tam di zuɣu to'bila nyɛla din gba tamya pahi paɣa nyɛla ŋun zaya ka tabi o shee